Isoolo isi balanga bari Ingwe ilikhukyenda khundulo khwe luguddo mu'bunyaasi, i'motokha i'taxi nayo ili khutimila khulugudo kheliloba khundulo khwe luguddo bunyaasi bilikho kumumu kwayosa bwayilayo beakhosa buusa

Umunu ali khulyaato khewe ali khubukula bibinu mu lyaato, lilyaato lilimile khundulo khwe nyanza ,inyanza ilikho kameetsi kamakali kamamiliyu, lilyaato lino baliyakha iranji ye blue, umusaani yuno wakwarire imbaale indeyi wafumbile iibikyele, wakwarire ni vest shangaaki wakhukwara makakawale

Tsimotokha tsingali tsa parkingile asi tsili khunulo khwe tsinzu tsye tsigorofa tsyesi bombekha itsya tsyaleya mungaaki, tsigorofa tsye tsindabilo khu kamadinisa ni kimilyaango tsingali, likulu itaayi lyabonekhile liwaanga.

Inzushi ili khupamburukha mubanga ilikho bubwooya bwo orange ni bumali, ilikho tsimba'ah tsibili khepamburukha yama itaayi khu shimuli shishindi khepamburukha itsya khusimuli ishindi itsa khususunamo kameetsi

Umukhasi ni umusaani bali ni tsimbeta khu nyala tsabwe, umukhaasi wakwarire i'sawa khu mukhono kwe ni shiteteyi shiwaanga, umusaani wakwarire i'coat imali ba'ambile khu shifuba syo'omusaani bemile atwela betilanilekho.

Babaandu babili bali khukhwinyaa kumupila bali khu syisawe mutwela wakwarire I'T-shirt ya blue ni i'mbale imbesemu ilimo buwanga, bali ukhwinyayila khu syisawe, khunulo khwe syisawe ilikho bisaala bikali byayibotokhelela syisawa sino.

Kusolo kwesi balanga bari intsoofu kumali kuli khukenda musiru kulikho kamasanga kamawaanga kamaleyi kabili itaayi iliyo shisaali shikali shilikho bisaala bikali bilikho kamaru ka green

Umusaani wakwalire i't-shirt imaali wakwalire ni mbaale i'nyimbi imbesemu ilimo buwaanga ali khusindikha umuleme uli shikaali wawambile kumupila kwa netball mungoono ali khulukutsa mungaki bemisile sikaali aasi a'red carpet

Basungu babili bali khukyendela khulugudo bakwarile tsilon ni tsingato bali ni tsikofila khumurwe balikhukyenda umwaana wabongikekho umufiti inyuma alikhukyenda, umusani ukundi wemile khundulo wamemile i'bag khunkongo, basungu bano bamemile tsi' bag

Umwaana wemile mu lyaango mwe inzu wakwarire kha blouse khawaanga ni kha skirt khalimo bumali ni buwaanga bu line, khwitikiyi khwe inzu bakhupa ni tsimbawo ni kimisumali.

Imbendela ya' Uganda ilikho i'colour imaali yelakho yellow yelakho imbesemu, yelakho imaali yelakho yellow yelakho imbesemu iliwo khandu khawanga khukari bakhupakho crested crane

Tsimotokha tsapakingile khu luguudo ni tsipipiki tsili khutimilakho khu luguudo, khunulo khulikho bisaala ni tsinzu tseesi bombekhakakho. Luguudo luliwo isi lweyawukhila ni syipaande syiliwo sya pink.

Basani bali bataru bakwarile bikhoyi bibesemu babandi babonekhele khundulo babili bali khukyenda bahambile ni kyimiyimbo kyawe mungono bisaala bilikho itayi likulu lili lye blue.

I'laptop ili khumeza ili itsikule ilikho biwandikho khuscreen i'simu ili abundulo ni glass yekameetsi khataabu khaliwo barelekho ni pen shimuli shili khundulo

Kamakhalamba kamakali katsowela khutwela khutwela kayindana khalebaleba kamalala khakomaka kalikho bubwomu, kakandi kashili kamabisi kalikho kamaru ka Green khalebaleba busa kamakali kositsana katsowa.

Mu town tsimotokha tsili khutiima khuluguudo tsingaali ni tsipikipiki ni tsigaari, babaandu bali khukenda bakaali bakhalisa luguudo, khundulo igoroofa ilikho imboofu imbalayi indeeyi iye tsindabilo khundulo ni...

Umundu wemile khulibale lilikhundulo khwekhumetsi inyatsa yafurile lifuro likali lyenyukhile mungakyi ibweni isi umundu ali inyantsa imbalayi ni kameetsi kamamiliyu kamakali

Umukhaasi waboyile litsune lyewe wakwarile i'mask iya'blue imunywa ni tsi'gloves tsa'blue wa'ambile khachebe mukhono khawanga ali wa ali khukulisa kamawondo, ni'tsinanasi ni biraasi

Inzu iye bunyaasi bakyibimba khungakyi ilimo ka madinisa ke tsindabilo ni kyimilyango kye tsindabilo khu lukyewa khulikho bisaala bikali byatsowelakho kamafumbi itaayi khwigulu kabonekhelekho ka mawanga ka tumatumakho.

Babaana bali mushibiina basutile kamakhono kaabwe mungaaki basamile mukhanwa kameeno kaabwe kabonekhele bakwarile uniform uwa pink ulikho kamakusulo kamawaanga alikho ni tsi badge ashifuba babikhakile bitaabu khu'desk tsabwe khundulo bakhupilekho kamakokwe.

Babanu bali khungona mukhunu mwesi kameetsi katimila, mutwela wemile awo wakwarire boots umumali wa'ambile sitiyo mukhoono wakwarire ni ku overall kwa blue wakwarire ni i'kofila ya yellow. Lugudo lubilila awo lwa kolas, bandu bali khutimila khu pikipiki, tsinzu tsiliwo tsingali.

Ku muzikiti kumubofu kwesi bombekha bakuwakha i rangi iya yellow, kumubofu kulikho ni gate imbofu, tsimotokha tsili khutima tsitsya khu gate tsibili ku muzikiti kuno kwaleya mungakyi, ligulu khungaki lya blue ni kamafumbi kalikho kama wanga.

I'solo isi balanga bari ingoobe ili mushisaali yasitamile mubunyaasi yawambile shishindu mungoono shesi ili khulya yabesemakho mumoni buwaanga bubwooya buli mumoni iyasani mukewa

Lukudo lubirira mushisali mulimo tsitsu tsibili mushisali lwabiriramo murram shisali shili shikali nabi shili khulukyinji shatsa paka itayi, itayi iliyo kamafumbi Kali kamamali ni kamawanga khulukulu

Umukhaasi ukwalire ikofila imwaanga i'mbotokhelele khumurwe khwewe, wakwalire ni blousi shangaki ilimo bwa purple ni buwaanga ni bwa green wakwalire ni mbaale ndeyi ali khupanga kimiyembe mukheepo khulyaato Lili khumeetsi

Umundu Ali khu'nyanza ye kameetsi Ali khutimisa lilyato Atsa isi intzu ili khundulo khwe kameetsi ishi bombekha iye goorofa, bunyaasi buli khundulo khwe kameetsi ni lukyinji luli itaayi luleyi

Tsisolo tsi giraffe tsi’khukyenda mubunyaasi mukyewa tsisolo tsino tsilikho kamakosi kamaleyi tsilimo kamapala kamabeesemu ni kamawanga khumubilo kwayo , itayi bisaala byabonekheleyo bikali bya tumatuma mumu kunda byabalaya.

Ingoba yaninile khusisaala khungaaki ingobe yino ilikho kamooya kamamaali khumubili kwayo kwosi khukhwama khumurwe paka khupikele ya'ambile ni kumukhono mutwela kumulala kuli mwimbanga buusa yaninile khu'bisaala khungaakyi

Kumukunda babyalamo bilyo mu line, tsyatsya paka itaayi ,likunda liboofu, babyalaka bibindu byatsa paka etaayi ,bilimwa bili bya green busa ,bisaala bili khundulo khwe kumukunda okwo byayibotokhelela khundulo ,lifumbi itaayi liliyo

Intsukhi yakholele biyuyi bibili liwande iyi ni neyi intsukhi ino ilimo bubindu bwa yellow ni bu line bumali intsukhi indala yakhalisile ukhama khuluwande lweyi yawambanile ni iye luwande lweyi yagatanile .

Babandu bali khukhunyaya kumupila kwesi batima ninakwo busa basaani, mutwela wakwilile uwashe ali khukana khumurusakho kumupila khuno, babandi bali khukhwama etaayi batima betsa nabo bamurusekho kumupila kuno khu lukyewa lwe bunyaasi

Umwaana ali iburangisi we basye bamumile inyuma, wakwarire i'saati iya orange, kgasamile mukhanwa mwe kameeno kabonekhile ke iburangisi, mumoni mwafufunyale.

Kunyunyi kwekhumetsi kwakwile kukhusolo kwemumetsi kwesi balanga bari hippopotamus munyatsa inyantsa ili ingali iyekameetsi kamabalayi inyatsa yino ili imbalayi kunyunyi kukwile khukusolo kuli kumali.

Munzu bapangamo tsingubo tsingali mumadala, tsindala basungaka busa, tsilimo tsikofila tsi'mwanga ni tsi'mali, tsingubo tsino tsekhukulisa batsipangaka tsindala bafumba bapanga tsindala basungaka busa khundulo

Imotoka ifiti ili khutima khunduro lwa korasi ili khutimila kumukhono kumuyeletsi bakhalamu lugudo luno lwa korasi ni bu line bu tumatuma khukari , khulukyinji itayi iliyo tsitsu tsetsi gorofa batsikhupa kamabaati kamabesemu , khulukudo khuno khunduro bwakhakho iranji iya green.

Kameetsi inyanza ili imbalaayi ingene yabalaaya kameetsi kali kamamiliyu, inyanga yamulikhile itaayi bubesemu khumeetsi ne khwiguulu, yamalisile kamafuumbi khwiguulu katuma tumilekho kamamali, khwiguulu khwoosi

Tsi pikyipikyi tsa packingile iburangisi we itsu ni tsi motokha ni babaandu bali khukyendana iburangisi we itsu isi bawakha iranji iya yellow bakhupakho bawandikhakho bari MTN bawandikhakho bari Uganda number One Network.

Bakhaasi bataru bekhale munzu ba'ambile tsi laptop tsyabwe khubikyele bali khumina ,babili be khundulo eyi ni neyi balolelele khuyoyo uwikhale khukari ali khumina ,mutwela umukhaasi wakwarire ikofila khumurwe, balala litsune

Imzu ilikho ibu inyuma bakipakho court of arms bawandikhakho ni shiwandikho bari for God and my country, bisaala bili khundulo bya byatsowa byalebaleba kamasaafu kali ka Green ni kamalala kali ka orange.

Tsimotokha tsa'parkingle mu town tsingali busa tsi taxi tsingali babandu balikhukyenda ni balala balikhuninaka mutsimotokha tsi tso tsili khundulo tsetsigorofa tsindeyi itaayi tsindeyi tsinyene bandu.

Isolo inzofu yakonile asi ilikho kimisanga iburangisi kimileeyi kimiwaanga ilikho khukhuru khubalayi yakonile mu bunyaasi mu kyeewa, bunyaasi buli bwa green bukali bwabalaya, kusolo kuli kumali.

Kusolo kwe mu sisaali kubakala kumali kuli khukendela khu sisaala sye mu sisaali bisaala bibindi bya bi.. bilula byayalama khu sisaala khu kusokya ukwo kwesi ili khukendela kwemile ukhwo.

Inzu imbotokhelela iye bunyaasi isi babiimba bayilula khundulo. Umukhaasi wenamile ali khutsokha munzu mumulyango wasutile ibindu khumurwe khwewe, shirara shili khundulo nasyo basibimba bunyaasi khungaaki.

Shiyu shesi bapakakho plywood khundulo basiwaakha kulanji kumaali umusaani wekhaale khundulo khushipila awo ishi batsukha takataka umukali umulala ali musawu umulala ali a'asi babaandu khebakendela a'takataka

Umwaana ukwalire khateteyi khabesemu wakwalire ni skaati inyimbi imaali wemile iburangisi wekamanda khasituulu khaliwo khebisaala itaayi inyuma waliwo khasituulu khabesemu ni basaani babili bekhale khuform khakhaana khabali iburangisi khasinde khali khukenda shipande sha MTN shili...

Umusaani wemele khulyaato lyewe lyesi arelekho i'baafu imbesemu ali khukhwesa khatimba mumetsi khesi amwatilemo ali khukhwesa tsingeni arele a'tsukhe mubaafu khulyaato umusaani yuno wakwalire ingubo imaali shangaki ni shamwalo shimaali ali khunyanza i'mbalayi

Umusaani wakwalire tsingubo tsimaali wemile khulibaale wawambile kumuloobo kwewe mungoono wamwatile mumeetse munyanza ali khurooba tsingeni kamayengo kali khukhwama itaayi ni lifuulo liwaanga kali khukhwitsa luwande lweno isi umusaani ali

Umusaani wakwarile i'mbale inyiimbi imwanga ni t-shirt shangakyi wasutile khagali khebabana mungakyi ni bugali bubundi bulyawo bakulisilawo bakwarisile tsingubo tse bakhasi kamadole iburangisi wenzu isi bakulisila

Lusikhu lwe kamatoore lulimo tsishekhele tsingali ,tsatsoowa mulisikhu tsingali ,tsilikho kamaru kamakali, kamaru kano kali ka green, kamalala ka mulisikhu lwe kamatoore lubalayi lwatsa paka itaayi

Liliwo babumba khundulo batsukhaamo kumuyekhe mukaari, lilowo ilino balibumba ne cement, khundulo batsukhamo kumuyekhe mukaari barawo ne kamabaale khundulo, baraawo i'pipe iye kameetsi imwanga itsukha kameetsi amabaale awo khumbi ne mukaari.